omatungo ngoka taga ulike ondoolopa yili ko munkunkulo gwe futa. Otamu Monika wo omeya ge futa me wangandjo, evi lyono pwa tungwa omagumbo.

Ethano otali ulike ondhila lyontsa ndjono ya londa komuti . Ondhila ndjino ohayi li onyama yo ohayi monika moombuga dhomokoninete yaAfrika.

Methano otamu monika Eshina lyombakumbaku tayi pulula moka aantu hayeli lyilongitha ya pulule evi ipo yakakune mo iikunomwa yawo, eshina ndino ohali pulula ongaashi moofaalama ile komikunda olya simanekwa pamuthigululwakalo.